Abakazi bali mu katale era nga batyaime bulyomu nhe kibbo kye, bali kususa bidandhali nhi kaawo einhuma ghaibwe eriyo emotoka epakinzi.

Omwaana omuto atyaime kubbalaza kumpi nh'enhumba yeibwe era nga emberi gh'omwaana onho ghaligho omuti ghabagho eghaya kwebanhike engoye, ghaya enho eriku ebbulangiti nh'engoye edhindhi edh'omwaana omuto.

Wano ghaligho ebiibo ela nga ebiibo bino bili mu langi edhitali dha nsambo ndhala. Kumbali gh'obwibo buno ghaligho obusituulu ela nga emberi gh'ebiibo ghaligho obutindhiro nga byonabyona babitaire ku mudaala bitundhibwe.

Emotoka dayana yetwise ebifuko era nga edayana enho eraga nga ebaire eribisa motoka yinhayo yatubila era bagisiile nhe miti etagwa ere.

Enkula dhino nnhingi inho ela dhili mu nsiko, dhili kweyaya dhili kunhonhya kyakulya. Kumbali gh'enkula dhino ghaligho omuti omughanvu muuku. Ela kumbali ele, eghala ele olengela olusozi olughanvu.

Akalenzi kalikuselengeta kulugudho nga katwise ekifulusi kumutwe kumbali ogholugudho lunho ghaligho ensiko nh'omuti omughanvu era nga byona byona bili mulangi ndhilugavu.

Omusaadha omusilamu ali ku lyato, ela ali ku idinisa ly'elyato. Aigwiile eidinisa ela alaga nga eliyo gwali kwogela naye. Nga ali mu idinisa ly'elyato.

Obwana obuto buli kulumuka ela bungi. Bukyafu buli oti buli mu muzaanho. Eliyo abali embeli , eliyo abali einhuma, bonabona bali ku lumuka nga bali kwidha eliyo àli kubba ekifanhanhi.

Kino kibira, ekibira kino kya miti myelele, ela nga emiti mighanvu, gyaba nh'ebikoola ebya kilagala. Mu kibira kino mulimu enguudho ibili.

Gino mikono gyamuntu, omuntu ono aghumwiza emikono kumeeza era nga agemye eisimu n'ebbairo. Kumbali ghe ghaligho galubindhi nobutabo era kumbali aghandhi ghabagho eraputopu.

Ghaligho engoye edho bughangwa olugoye olusoka, kanzu kyabaku ekooti eyo kubiri egomasi nga eri mu kala ya yello ya baku ekisibiro.

Kinho kyaalo era ekyalo kinho kiliku ebizimbe bingi inho, ghanho ghaligho engila etutwala ghe ebizimbe binho era nga engila enho yetolweire ensiko, ghangulu ebileeli bilaga nga bigemye amaadhi gali ghagati.

Ekisenge kinho kiliku akatebe nga akatebe kanho kaliku amagulu amaghanvu. Kumbali ogh'akatebe kanho ghaligho esoketi y'amasanhalaze ela nga esoketi enho elinha eswithi ibili.

Kinho kibali aye mukibali ghaligho akafo kebalaga nga balundhiramu byennhandha, kanho akafo kalimu ebifo bisatu ghaligho ennhandha esoka, nheyo kubiri, nheyo kusatu mwebavubira ebyenhandha aye ekifo kiri mukibali.

Ente nnhingi inho era nga dhiriku omwayi alidhitwala kunsiko okulya eisubi, edhindhi dhiriku amayiga maghanvu inho ate nga edhindhi dhikali nto dhikali kwidhaku mayiga.

Empologoma eri mu nsiko aye empologoma enho ezilaku kigere kindhi, erinha ebigere busatu ebye mereire nga era efulwimya akalimu kaayo.

Omukazi agemye ku kimuli era nga ekimuli kinho kiliku obusaga obughanvu kyamala kyabaku obumuli obubonheka obulungi nga buli mulangi ya paapo.

Enhandha eriku emeeri era nga emeeri dhinho dhi gherela irala oti isatu era nga dhipakinze kumbali, ezila meeri eri vugibwa ku maadhi.

Binho birime, ebirime binho bighanvu era nga biriku ebimuli, ebimuli binho birimulangi yapapo era nga ekimu kukimuli kiriku endhuki, endhuki enho eri kitolamu suupo ogho mudhenhenhe.

Ekyenhandha kiri ghansi kubukalu era nga ghansi wakyo ghaligho akawuzi mukala yayelo kumbali ghakyo ghabagho akaigo akali mukala yabbulawuni.

Omusaadha ayemereire ku bukalu era nga ayemereire ku bukalu nhe lyato lye, elyato linho lilimu ebintu ebililimu era nga kumbali ghe lyato linho ghaligho enhandha.

Enhumba isaatu dhili mu katuledhingi senta era nga ku nhumba eyindhi bakolelaku welodingi, eyindhi ya bbizinhensi eriku "4G Airtel" nhe eyindhi nga nhumba ya muntu eriku eliku emberi ghaligho olugudho kumpi nhe nhumba dhinho era gho lugudho agho batundhilagho obutebe.

Eilike lityeime ghangulu kulusaga olwo muti era nga lyeegemye kulusaga lulala luti ghansi ghalwo ghaligho ebikola era nga ebikola binho bili mulangi yakilagala.

Enho mmotoka ela nga eli kutambula ku luguudho lwa kolansi. Emmotoka enho yetwiise enkota dh'amatooke einhuma ghayo. Mwabaamu abasaadha babili nh'etundubaali.

Enkula inha dhemeraire munsiko, enkula ndhala erimundha mumaadhi eibiri dhirivayo mumaadhi endhala eryere kubukalu era nga ensiko eno yalangi yakiragala.

Enho tawuni ela elimu abantu bangi. Omu ku bantu bano muna bizineesi, ela alunda nkoko. Alina ghano akayumba ke ak'enkoko ela mulimu enkoko nhingi inho, dhili mu kayumba omwo.

Ghaligho esomelo lyebali kuzimba era nga bantu bangi bakunganhe bali tabula itaka nhamaadhi basobole okuzimba eisomelo linho. Kumbali gheibwe ghaligho etanhulu eya amatafali eli kuya nga bwebeyongera yo nhokuzimba kwebwe.

Omuntu avaire egyaketi ya bwika omutwe era yayambala nhi giilavu. Omuntu onho eriyo obuti bwa gemye nga abonheka oti eriyo kyali ku nonhenkelezaku.

Enho nhandha, enhandha enho elimu obusubi, ela nga obusubi bwa kilalagala kumbali ghe nhandha enho ghaligho amaato ela ghabaagho abasaadha banha abasatu bemelaile, ogh'okunha asutaime.